Lɔɛ la nyoore uuro la ka deri are, teɛ peɛle laa deri. Lɔɛ zoro la a sokoɔraa zu, kyɛ ka noba a korɔserɛ, a lɔre kaŋ eɛ zeɛ kyɛ ka zie kaŋa meŋ e pelaa.

Dikpoŋ poɔ la ka dɔba waa gyɛmaa lɛ ka ba mine vɔgle zupile kyɛ ka ba mine leŋ zutare ka vuu uri yaga lɛ ka ba mine a gbi dumo ka ba mine ziŋ ba gbɛɛ zu.

Pɔgba bayi la arẽ a seɛ wujeri ka kanga su kpare sɔglaa kye ka ba vɔgle zupili sɔglo kang wuje to tuɛ ziiri kɔmmie bingɛɛ la ka samaanii a bing ayi tevaare.

Wiri na kyene pɔgba bayi zeng la a wiri zu ka poɔ kang su la kpare zeɛ ka kang yere wuo doɔ peele la a wiri a seɛ kuri sɔglaa kye su kpare pelaa ka kuɔ̃ peele a wiri.

Dɔba yaga la arẽ ka ba mene su kpare sɔglo ka ba mene vɔgli zupili zeeri kye ka ba mene vɔgle zupili sɔglo kanga su la kpare duro kye ka ba zege buma kaa do saa ka ba sege segre eng a buma.

Dɔba ane poɔ la a poɔ pɔgɛɛ ɔ zu a doɔ kang su la kparoo koo e pilaa kye to sɔglo a doɔ kang su la kpare sɔgla kye a doɔ kang zeng la loɔri zu ba pɛgli la buma ka a e peɛle zaa.

Nuba la seɛre, bamenne su la kpare sɔglo ka ba menne su kpare zeeri ba le la kyeenɛ yiri arẽ peele ba la ka a yiri penti zie, duro ane tevaare kanga pɛgle gangaa.

Bibiiri la, kaŋ su la kparoŋ koo e dɔre. Ba vuunee la, ka kaŋ pɛgle booti koo e oraba, kyɛ ka kaŋ pɛgle booti koo e seleva.

Bondirii la, bɛŋ ane mui, ka zeɛre dɔgle. Gyɛlee eɛ pelaa. Bɔɔde-kyeen la, a dɔgle a, a mui ne a bɛŋ zu, kyɛ ka gyɛnlee a meŋ dɔgle.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

Yikpong la, a dɔba mene su la kpare peɛle, ka ba mene su kpare ziiri a doɔ kanga vɔɔle la zupile zeɛ ka a poɔ kang a le zutari pelaa ba mene su la kpare dɔri.

Noba bayoɔbo la are ka kaŋa e pɔge kyɛ ka a ba banuu e dɔbɔ ka a dɔɔ kaŋa nyɔge kuri are kyɛ ka a dɔɔ kaŋa a dɔɔ teŋɛ ka lɔre are a ba puoriŋ ka teere be a ba puoriŋ.

Noba bayi la are. A vogle kpoolo. Waayar be la poolo ayi sugsuuliŋ. A waaya kanga e la dour kyɛ ka ayi a e zie. Ayi meŋ e la sɔglɔ.

Nuba bayi la ba engɛɛ kpoglo ka kang eng ninmekyããna kanga dɔɛ la kye ka kaãng arẽ waayare peɛle ba la ani kuree kye ka teere gaa arẽ.

Dɔba la arẽ ka kang su kpare nu wuori ka kang su kpare nu ngmaara koo e sɔglaa ka deri a be ba sunsuuring a deri waa zie kye ka a ziiri mene waa sɔglaa ka waayeri a bengaã tenga.

Noba bata la are a tona toma. Nobɔ bayi nyɔge la kurdaa ane a ba nuuri zaa ayi, kyɛ ka ba zaa bata su kparɛɛ naŋ yitaa a hɔɔle kpogele meŋ naŋ yitaa k'a e bompeɛle. Kyɛ k'a kaŋ na naŋ ar dendeŋ ar a ba puoriŋ.

Nuba la arẽ,a doɔ kanga tagra la miri a kuruu zie kanga e la duro kye ka a ziiri mene e zeɛ a doɔ kanga doɔgee la ɔ su la kparung sɔglaa kye kou toung a duba mene bayi vɔgli la kpogli kaa peɛle.

Noba la are. ba mine seԑ la kuri ka a e sͻgelͻ kyԑ ka a kparԑԑ a e peԑle. Kaŋ su la kparoo koo e tevaare ka kaŋ eŋ naateԑ kaa e zeere kyԑ ka o eŋ sͻͻsere kaa e peԑle.

Doɔ ane bibiiri bata la a bibiiri bata arẽ la buma sege engee dankyeni zu buma dɔgli la tabuli zu a menne waa la zeɛ kapu dɔgle la a tabulo zu.

Dɔbɔ bayoɔ la. Kaŋ su la kparoŋ k'o e sɔɔla kyɛ e pelaa. Ka ba banuu a su kparɛɛ k'a e dɔrre. Kyɛ toŋ ba hɔɔle la kpoglo. Bayi are la a sola zu.

Pɔgba ane dɔba la arẽ kaba mene zeng a doɔ kanga su la kpare pelaa kye ka a pɔgba mene pegle biiri a nuba mene meng pegli la gama kye ka yiri arẽ peele ba.

Pͻge la zeŋe dakogi zu. O sue kpare sͻgelaa. O kyoͻre la kͻmpiita. Kͻmpiita dͻgele la tabole zu ko o pelaa.

Dɔba la kanga nyuge la birikyiri a taa ka kanga gaa nyuge taabuo a taa kye ka kanga yi arẽ a su kpare peɛlaa ka deɛ arẽ a peɛli ba a nang ba mɛ baare.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

Bie ane doɔ la ,a doɔ eng la nimikyaane laare dɔɔle la a tabuli zu kyukoli en la a laa pou ani borodo a bie suuro la a doɔ a bondirii.

Sakuu biiri arẽ la a su kpare dɔri a poɔ zeng nyugi la neɛ taa kye kono doɔ kang muulo kaaraa la a poɔ a doɔ kanga ngmaara la enfuomo kye ka kuri wura a beng peɛle ba.

Bontanne la a waa gyamaa lɛ ka kaayaa dɔgle a bontanne zu ka neɛ be a bontanne kpakyagaŋ ka poolare gaa are a waa peɛle lɛ.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

Lɔɛ kaa eŋmo zie la ka lɔɛ are ka ba sɛge sɛgre a mare a lɔɛ kaa eŋmo zie ka teɛ kaŋ are a lɔɛ kaa eŋmo zie puoriŋ ka yipelaa a are a o puoriŋ.

Nuba la arẽ a peɛle sola a sola doɔle la kuru zu a nuba zege la ba nuuri teɛre arẽ la a nuba poɔring a nuba yere la leɛ jamaa zaa.

Lɔɛ kaa eŋmo zie la ka a dɔɔ eŋnɛ a lɔɔre kaa a lɔɔre poɔ ka lɔɔre waa pelaa ka ba sɛge sɛgre mare a lɔɛ kaa eŋmo zie kyɛ ka eere gaa are a lɔɔre puoriŋ.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

Bibile la gang ka kɔntunbilii lɔɛ bing kɔg a bie kɔntunbilii mene kyene la kɔntunbilii lɔɛ mene waa la zeɛ ka pɛlee bing kɔgaa bie.

Dͻbͻ ane pͻgebͻ la. Kaa dͻͻ kaŋ gbi. Ka kũũ daga a be ba nimitͻͻreŋ. Kaa dͻͻ kaŋa vͻgele zupili-sͻgelaa koo tõͻ kyԑ kaa dͻͻ kaŋ vͻgele zupili-pelaa.

Pɔgba ane dɔba ane bibiiri la kyene a dɔba mene yere la wuuri ka a pou kang yere wuo a biiri mene pɛgle la wuori kaa poɔ kang su kpare zeɛ.

Doɔ la zeng ka tewoma be ɔ poɔring a tewoma mene waa laa ziiri ka mene waa duro ka mene waa nga tevaare pebilii bing la a poɔ lɔmboring kye ka a poɔ su kpare blue.

Biiri bayopoi la zeŋ dɛre zuŋ a dɛle dankyin. Ka kaŋa sseɛ kuree koo e dɔre, ka kaŋa su kparoo koo e tebaare. Bɔtɔre peɛl bala.